mininna biirote uduunnichcho mini uduunni yineemmohu mini horora horoonsi'neemmoho biirote uduunni kayiinni biirote horora horonsi'neemmoho mini uduunni mini horora biirote uduunni kayiinni looso harisate biirote horonsi'neemmo uduunne biirote uduunne yine woshshinanni

muuziiqa, muuziiqaho yaa faarso hattono sirba manchi beettira xu'me macciishshamanno assate kaa'laankere lawishshaho kiraarete muuziiqi maasinqote muuziiqi suusullenna wolootuno kore labbannoreeti.

muronna laalo muronna laalo yineemori winxeena mure laale guma aannore murona laalo yine woshshineemo winxeena mure laale guma aannore murona laalo yine woshshineemo winxeena mure laale guma aannoreeti

hara hara yaa mittu olliinni wole ollaa harate daa"attote yaa mittu olliira nookkire ha'ne wolu olliira daa"atate daramate yaa mittu ollinni wole ollaa babbaxino qarrinni daramate.

ko"atete yaa mayaate ko"atete horose maati ko"atete yaa mayaateno maati ko"atete yaa mayaate uyiitanno horono maati ko"atete yaa mayaate uyiitanno horoseno maati

biifisa biifisate yaa wolu la"ate injaanonna la"ate seyaano gede assine xunsa woy la"ate baxisaa assate xunsa woy la"ate baxisaa assate biifisate yaa xunsa woy la"ate baxisaa assate.

Hayyonna bude, babbaxxino dani looso hayyonna bude horonsi'ne loonsanni loosso hayyonna budete yaate, lemisale hayyonna bude horonsi'ne sidaamu giddo loonse shimane gantanori shakilu loossarinna wolootuno kore labbanori.

Borrote uduune, borrote uduune yineemmori borro borreessate horonsi'neemmo uduune borrote uduune yine woshshineemmo, borro borreessate horonsi'neemmo uduune borrote uduune yine woshshineemmo, borro borreessate horonsi'neemmo uduune.

booharanni mereersha booharanni mereersha yaa mannu fano yanasira mare maatesi leyoo mare boohaaranno mereersha bohaarate qidheesinoonniwa booharanni mereersha yine woshshinanni fano yannara marre boohaarate qidheesinonni mereershaati.

minenna galla mine, minenna gallanni mine yineemmohu manchu daafuranni loosirayi hose maatesi ledo mitteenni teesse galle e"e fullano mine minenna gallanni mine yine woshshinanni.

Maashinubba mashinubba manaho jawa wolqa xa`manorena seeda yanna xa`manore loose manaho shiima yana gidonna manu wolqa qoxobe yanano qoxobbe muleyi loose ilishate kaalitanota maashinubate yinani.

Ha'ra, ha'ra yaa mitu olliini wole olla ha'rate ,daa"attote yaa mitu olliira noyikkire wolu olliira daa"attate, daramate yaa mitu olliini babbaxxino qarrinni wole olla darame ha'rate yaate.

safote latishsha yineemmohu dagate balaxo uyine loonsaynni latishsha safote latishsha yineemmo lawishshaho safote laisshshi

Supermarketete mirte yinemoti ashagante shiqino mirte intayiri angayari hashinayi samunni bisoho budhinayi qiwatteoo lanbori ashagame shinqori mittowa afinemo mirte supermarketete mirte yinemo

sicconna badooshe sicconna badoosheho yineemohu mitte gobbara umisehu sicconna badooshu maymasenna qoosose kulannohu siccunna badooshu noose itophiyaaho umisehu siccunna badooshu noose.

sumuda sumudaho yineemohu mitturichita aayiimas woy ewelummasi kulannoha malaattinssoonni malaate sumudaho yine woshshinanni mitturichita ewelumma kulara malaatinsoonni malaate sumudsho yine woshshinanni

agatto agattote yine woshshinanniri du'namaancho agattote yine woshshinanni lawishshaho waa lasilaassa ado biira wolootano kore labbannore agate horonsi'neemmore agattote yine woshshinanni.

seensille seensille yineemmori xumme woy biinfille aannonkere seenssille yineemmo goowaho wodhineemmo culki angate wodhineemmo saate buudhineemmo shitto"oo uddi'neemmo uduunni xumme woy biinfille aannonkere seenssille yine woshshineemmo.

daganna maate dagana maate yineemoti mitte dagana maatete yineemoti umisehu coyiixanno afii nooseta woganna seeru woxxo nooseta daganna maate yine woshineemo coyiixxanno afii, woga, seeru nooseta daganna maate yinayi.

daganna maate daganna maatete yineemmoti daganna maate daganna maatete yineemmoti umiseha coyiidhanno afoo afidhinotanna woga seeru wodho nooseta daganna maate yine woshshineemmo.

Daganna matte daganna matte yinemoti umisehu coyidhano afi nose wogga noseta wodho naseta seru noseta daganna matte yine woshinanni umisehu coyidhano afinna seeru wodha wogga noseta daganna matte yinemo

poletika poletikaho yaa gobba gashshitino gashshaano massagganni noo gashshootensa gashshootensa massagganno hayyo poletikaho yine woshshinanni massagganno hayyooti

Baadi xaga baadi xagga yinemoti baado loosante baado kalaqamu muroni loosante xaginateho ikitano xagga baadi xagga yine woshinani

elektiroonikisete elektiroonikisete yineemori caabbichu wolqayi loosannore xaphi assine elektironiksete yine woshshineemo lawishshaho moobaale lapitope wolootano kore lawannore elektiroonikisete yineemo.

Daganna matte dagana matte ya umiseha coyidhano afo afidhewotta wodho woga seera afidhewota daganna matte yine woshinanni umesehu coyidhano afi woga seeru wodho nosetta daganna matte yinanni

Hodhisha hodhishaho yinemohu wole olla mitte gobbanni wolle gobba hodhisate kalanonkere hodhishaho yine woshinemo lawishaho kamella basikilite dhoqidhoqenna wolotano kore labanoreti

boohaarranni mereersha boohaarranni mereersha yineemmohu mannu fano yannara maatesi ledo dayee boohaarora qineessine injeessinoonniha boohaarranni mereersha boohaarranni mereersha yine woshshinanni.

agattote agattote yaa du'namaancho agate horonsi'neemore baala agattote yineemo du'namaancho anganire agattote yineemo lawishshaho lasilaasa, biira, waa, adonna wolootano kore labbanno du'namaancho agatto.

mini uduunne mini uduunne yineemmohu mini horora horonsi'neemmoha xaphi assine mini uduunne yine woshshinanni mini horora mine maatete ledo horonsi'neemmo uduunne mini uduunne yine woshshineemmo.

mininna dubbu saada mininna dubbu saada yineemoti mini saada yineemoti mine galtannote saa, booto, harricho, gerecho , me"icho dubbu saada yineemoti duboho galtaate ambooma, daguncho, doobiyoona wolootano kore labbano.

Bunu minenna sagalete mine bunu minnena sagalete mine yinemohu buna ange sagalete hurbaxinanni owante afinanni mine bununna sagalete mine yine woshinemo buna ange sagalete hurbaxinanni owante afinanni mine bununna sagalete mine yine woshinani

Sagale, sagalete yaa intenna manchi beettira hurbateho ikkanore sagalete yine woshshineemmo intena hurbateho ikkanore sagalete yine woshshineemmo sagale manchi beettira heeshshote qara coyeti.